Ubu turi mu nkino z'amashure ahura n'ayandi kugirango bahiganwe ,uyu munsi ishure ry'ibujumbura ryatsinze ayandi mashure yaho ryakinye n'ishure ry'igitega ryatsinze amashure y'igiteka ,bagira bakine umupira w'amaboko ,uwuza gutsinda niwe atwara gikombe.

Abanyeshuri benshi barakunda umwanya wo kwinonora imitsi ,abari umwanya imwiza wo gukina inkino zitandukanye umupira w'amaguru ,w'amaboko ndetse no kwiruka canke izindi nkino, rero uwo mwanya uba warateguwe ku mashure yose kuko uragira akamaro ku banyeshure.

Ku mashure menshi yigisha ivy'ubuvuzi hamwe n'ivyamahenguriro usanga hariho ibibanza bateguye kugira ngo abanyeshure bashobore kwimenyererezamwo, ivyo bibanza usanga vyubatse neza hariho n'ahantu hari amazi bashobora gukoresha ibintu bitandukanye.

Abahinga baha ngo bubake ivyumba vyo kwimenyererezamwo kubigize ivy'ubuvuzi, canke ivyo guhingura aba barashize amazi bashobora kwifashisha ,ayoo mazi barayubaka bagasigaza n'ahantu bayugururira hasi ,bagashiraho n'amakaro bakahubakisha n'amatafa arayiye.

ku mashure menshi agezweho, ubu barijukira kuhashira ibitabo vyo gusoma, kugira ngo bagwize ubumenyi bw'abanyeshure bahiga; ariko abanyeshure benshi uwo mugambi ntibarawumva, kubera birabatera ubunebwe gusoma igitabo cose ngo bakimare hama batahure ikivugwamwo; ariko ku babisoma nabo usanga baciye ubwenge cane.

Twariko turakora ibibazo birangiza igice c'umwaka w'ishure, rero imbere abigisha bari bateguye amameza bandikaho n'udurupapuro tw'ivyigwa bitandukanye kugirango umuntu wese amenye aho ashira urupapuro rwiwe bivanye n'ico yakoze.

Mu mwaka wa mbere uboneho basigaye biga imperekeranya kare bavyiga mu mwaka wa kabiri, ariko, ubu babi batanguza kubibigisha bakiribato cane usanga babahaye imyimenyerezo ku bibaho bakandika ijambo bagasigaza hari kuja imperekeranya kugira ngo umunyeshure canke umwana abe ari we ayishiriraho abimenya neza.

Intebe zo mu mashuri menshi usanga abanyeshuri barazanditse ko baziharagura bandikaga amazina yabo y'abahicara canke bashize ko imbago zo kugira ngo bibe mu gihe c'ibibazo ariko ivyo barabikarira kuko ihe ikibazo kigeze barasuzuma bakaraba babisanze ho baca bafata umunyeshuri ahicaye.

Amashure matoya y'i Buye, baragize umugambi wo gutegura aho bashobora kurima kugirango biyungunganye, abanyeshure iyo hageze mu mwanya w'akaruhuko canke w'ibiruhuko bikuru barabaha bakaza kuharima kubera ariho bakura ivyo kwifashisha.

Ku mashure yitiriwe Mweranda Misheli, hariho igiti kinini cane, n'i Bujumbura mumuji hagati, ico giti iyo ugishitseko niyo ukirangiye umuntu ahita ahamenya, rero abantu bose bahiga ndetse n'abafise abagenzi babo bahiga barahazi cane kubera ico giti.

Ku mashure ya Gitwa, barasaba leta y'Uburundi ko yobubakira amashure, meza agezweho, kubera ayo bafise yubatse ku buhinga buri hasi cane; intebe z'aho nta bwegamo zifise, abanyashure bararuha, nta n'imiryango iriko, harashobora kwinjira uwo ari we wese ;ni kubera aho hantu ata majambere arahashika.

Igitabo c'ibiharuro co mu mwaka wa kane, kiba kirimwo ibiharuro bitoroshe, ariko nyene biba bikwiranye n'abana bahiga kuko, uhiga hariho imyaka ufise; iyo utayifise ntuba uri mu wa kane, urashobora kuba uyirenza canke uyifise, kugira ngo bihure n'ubwenge bwawe.

Mu biro vy'abayobozi usanga hariyo ibitabo vyinshi n'amakaramu kandi usanga hariho n'ikibanza co kubishiramwo. Nk'agakombe canke akantu bubatse mu vyuma bashobora gushiramwo ivyo bitabo ku buryo umwanya wose agikenereye akibona aho yagishitse.

Amashuri menshi ,ariko aravuka muri iyi minsi barigora bakagira isoku amashuri akabasaneza bakayasiga marangi ayera n 'ayatukura, intebe zikaba zibaje neza ,kandi zitoshobora kubabaza ,abanyeshuri bicara neza bakakubwa neza.

Abanyeshuri bo mu mashuri mato mato mu kubigisha ibiharuro no guharura baba bafise ibintu banditseko ibiharuro uko bikurikirana bakaza barabibashira imbere bagenda barasoma, hama abanyeshure bakabitora.

Kw ishuri wacu kubera higa abanyeshuri benshi bahurumbira kubera batanga indero n'ubumenyi vyiza bikwiye, usanga ishuri rimwe ryigamwo abanyeshuri benshi ku buryo umwaka umwe usanga ugabuwemwo imigwi hariho a b c.

Abanyeshure canecane abo mashure matoya ,baba bafise imipira bakoze mu mashash, kugira ngo baze barakina akabumbu, ndetse usanga no muhira bayifise kugira ngo binezerese. Iyo bari kw'ishuri bayikina mu mwanya w'akaruhuko.

Mu mwaka wa gatandatu usanga hariyo ibiharuro bigoye cane, kuburyo umwigisha aba abitanga, aba akubitana cane kubera abana bataba babitahura kugirango babitahure. Rero ivyo biharuro haba harimwo ivyo kumenya ati iki mu metero gihinduka iki muri kirometero.

Ayo mashuri yubatswe mu buryo bugezweho bw'igorofa igeretse gatatu ayo mashure nimatoya yigako abana batoya hanze bahubatse ibintu abana bakinirako iyo bagiye mu kanya ko kuruhuka.

Kw'ishuri iwacu uyumunsi batwigishije igisoro ca ngwiza. Hari igisoro ca kabiri, ca gatatu, ca kane no kugabura. Ivyo rero birakunda kugora abanyeshuri ariko twe turabitora.

Amashure y'uburaro usanga hariho aho abanyeshure banikira imyambaro yabo, yaba iyitandukanye yo kuja gukina ikarashishi, yo kujana mw'ishure, vyinshi cane, haba hariho n'indobo bakoresha bakazanikira n'ahantu hadashora kunyagirwa.

Ku mashure yose yisumbuye usanga hariho umuyagankuba hakabaho n'ahantu bavomera amazi kugirango abanyeshure bashobore kunywa vyoroshe canke baronke ayo bakoropesha amashure, ayo matara n'ayumuyagankuba bakayifashisha iyo basubiyeho bariko bariga.

Uyu musi kw'ishure ritoya ry'imuramvya batanze imfashanyo ku bana abantu ahonikora, kubera vyagaragaye ko hari abana benshi bafise amw'i koromake bigaca bibananira kwiga rero abagira neza babagendeye barabaha ivyo kwifashisha.

Ikigo c'ishure ryisumbuye kiragutse cane, harimwo abanyeshure bari hanze, ariko bari mu bibazo, bamwe basohotse abandi baracari mu mashure gukora ibibazo, aho hantu harashinze idarapo ry'igihugu ry'u Burundi, hariho n'inyubako iri inyuma yaho itarahera.

Amashure yubatswe n'abahega, usanga barateyemwo ibiti bisagaraye bizana akayaga kandi usanga hagutse cane kugirango abanyeshure bidagadure, kubera iryo shure riba ryiteguye kwakira abanyeshure benshi, usanga barubatse n'utuntu tw'utuzitiro tw'ivyuma aho abanyeshure bamwe bashoba gukinira.

Amashuri matomato menshi usanga metse nkayashace kubera yubatswe kera ku ntwaro y'abazungu ayo mashure asizibaragera yubakishije amategura hasi hari byatsi bikeya n'amashurugwe imbere y'yo mashure.

Impande y'amashure yacu hasa nabi cane kubera hariho imihana yindi ihegereye imicafu niho bayita dusaba abayobozi yuko bodufasha bakabwira abo bantu bakareka kuza barahata imicafu kuko haba hasa nabi cane.

Mu kigo c'ishure ryindaro mu Kayanza inyuma haba hariho aho banikira impuzu kandi harazitirishijwe n'amatafari ahiye kugira ngo abanyeshuri ntibatoroke kubera biba bisaba hacungegwe umutekano.

Kw'ishure iwacu twese badutegetse guhora dusobeka iyo umwigisha aguafashe udasobetse aragukura amanota kandi badutegeka kutambara imipira y'imbeho kugira ngo iniforme zigaragare ko twese twambaye umwambaro umwe.

Kwishuri ryi Gitega ryigako abana bababosi, abo bana usanga babatondanye n'amamodoka kandi niyo hagezeko bataha araza kubatora kugirango ntihagira umwana n'umwe abura uko ataha kubera abavyeyi babo usanga bifise.

kw'ishuri iwacu iyo hageze ko dutangura umwaka w'ishuri turagira umunsi mukuru wo kugurura icese uwomwaka w'ishuri rero usanga twatumiye abavuzi b'ingoma n'abafata amasanamu n'amareresi reka niworabukuntu usanga arivyakararuhore

Kw'ishure ritoya ry'i Buye haragutse cane. Aho bashinze idarapo ry'igihugu hari utubuye dutoduto, hakikujwe n'amazu y'amashure ndetse kandi n'ivyatsi. Iryo darapo rigizwe n'amabara atatu: iryera, iritukura nirisa n'ubwatsi rubisi.

Iyo hageze ko dutaha ku ishure hariho abace bataha gufungura bagakubita babangura kugira ngo bagaruke haba hariho ibindi vyigwa nyuma ya sasita ariko abo bababa hafi aba bakure baguma kw'ishure.

Ubu hari umugambi mwiza, wo gutanguza amashure y'imyuga mu gihugu c'Uburundi, kugira ngo bigishe abana b'aho kumenya ibintu bitandukanye vy'imyuga; hariho abiga ivy'ugushona hariho n'abiga ibindi bitandukanye.

Ku mashure yisumbuye y'i Gitega, bakira abanyeshure benshi; iryo shure ryubatse ku buhinga busanzwe kubera ntirigeretse; ni irya kera ariko riracasa neza cane, kubera bari bararyitondeye mu kuryubaka; barateguye ahantu bashobora gusengera iyo hageze mu mwanya wo gusenga, bagenda barashiraho n'amazi ku mpande bakaraba.

Abantu bakora ibijanye n'amareresi bavyigiye canke bavyiga canke bavyigisha usanga iyo bariko barabikora baba bambaye ubupfukamanwa kubera yuko ayo ma mashini aba arimwo ivumbi ryinshi, muri ico gihe baba bariko barayoza canke babikuramwo iryo vumbi ko barashobara kwonona ivyo bikoresho.

Ishure ry'imyuga ryo guhingura ivyuma bakabihinguramwo ibindi bintu bitandukanye, bari mu mwanya wo kwimenyereza basubiramwo ivyo babigishije baraba ko bashobora kubikora, bariko bafata icuma bagicisha muyindi mashini kugirango bagihingure.

Kw'ishuri wacu uyu musi twari dufise ukwisikura bari baraduhaye igikorwa dukorera muhira u gikorwa n'umwumpi rero umwe wese yahaguruka akavuga ivyo yakoze.

Kw'ishure ryitwa Etesi y'ubuntu ryigisha ivyo guteka, abanyeshuri benshi uyu munsi bagiye kubiparatika ivyo babigishije mu majambo, rero kandi bahejeje kubiteka baca babirya.

Ishuri ryigisha ivy'imyuga mw'ishuri ijanye no gukora amazi, abanyeshuri baho babarungitse mu myimenyerezo yo kubikora, kugira ngo baronka amanota, hama bateranye n'ayo bakoreye mw'ishuri barangize umwaka.

Mu ishuri rya kaminuza, iyo wicaye imbere barakunda ku gutora cane. Kandi kugira ngo abanyeshuri bumve ivyo muri ko muravuga, umwigisha ariko aravuga canke umunyeshure oriko aravuga haba hariho ivyuma bijejwe ivy'amajwi bakoresha.